Iyi midziyo mitsva Inova iyo hara, foshora nechombo chinoshandiswa kukovhora mugadheni mune muriwo nezvakasiyana siyana.

Ava vanhu, varume nevakadzi vakaunganira mugomo uri kugadzirwa maruva. Apa pana amai vakabata ruva vakamira.